Baatu bikale mwigidini mwenzu, baatubochina umulala agwatile bootusi mubigele byewe atenga umulala asambile haasi, bwosizana bagwatile zikooti, inzu iyo ili ye litaaka.

Bunyaasi buli bugaali ate nga lubega lwodani lwesi bunyaasi buli bisaala biliyo ate nga mungaki mwe bunyaasi buno ne bisaala waliwo lifumbi.

Lugudo lujeche luli agati e'bunyaasi ate anga isi bunyaasi ubwo buli bisaala biliwo, bunyaasi ubwo kina kebuli bugaali naabi da bunyimpi.

Inzu zinzu ziliwo, ate yesi zili bukyaafu buliwo bugali. Bukyaafu buletela batu zindwale zikali ndwela da muli kidukano, muli bulwale bwesi balanga bati cholera, nabindi.